Omukyala atunda amatooke, ayimiridde mu luguudo wakati, asibye akatambaala ku mutwe, ayambadde busuuti. Oludda waliyo akatale akaliko ennyaanya nga ziri ku ntebe; waliwo n'ennyumba.

Omukyala ali ku kyalaani atunga engoye, ali mu lugoye olweru oluyitamu ku mikono obuddugavu, era w'atudde waliwo n'olugoye olwa kyenvu.

Abayizi bali mu kibiina bambadde obusaati bwaaa bumyufu omusomesa asomesa ate omuyizi omu atunudde mabega w'ekibiina.

Omwami akutte eggaali atambula. Abaana abato bamutunuulidde. Emabega we waliwo abazina nga bambadde obuzibaawo obwa kyenvu. Omwami ayambadde akasaati kamyufu.

Omukyala yeetisse amasowaani nga gali mu bbaafu, nga mulimu n'ebikopo, asibye ku mutwe, ayambadde akasaati kamyufu.

Bantu bava mu kibira kusennya nku bali mu luguudo bali basatu buli omu yeetisse enku ze omu ali mu mpale nzirugavu n'essaati njeru.

Abaana abavubuka embulakalevu bali mu musomo basoma bawanise emikono bambadde omunuunantuuyo batudde mu kibiina n'ebitabo byabwe.

Ennimiro ey'ebimuli enteeketeeke obulungi, buli muntu yenna gye yandiyagadde. Mulimu obumuli obweru, obwa kakobe, kale bulabise bulungi nnyo!

Olusaalu ekkubo liyita mu ttobazi waliwo ekibagirizi kinene ddala. Walimu n'omuti ku ludda olulala n'akasaka.

Omwami musanyufu nnyo ayambadde essaati enjeru n'empale enzirugavu ayambadde n'enkofiira era akutte ebintu bibiri mu ngalo.

Entugga ziri mu ffaamu zirengera wala ddala obulungi bw'ensi zaayo mwe buli n'emirembe kubanga awo we wali essanyu lyazo.

Abasuubuzi basibye amatooke ku ggaali so ng'ate mu maaso gaabwe wayimiriddewo emmotoka ennene. Waliwo abaana abali mu kutunuulira; binaayisiŋŋanya bitya?

Omukyala aweese omwana mu mugongo, omukyala asibye akatambaala ku kutwe ayina by'akola olw'obulamu bw'omwana we.

Ennyanja ejjuddeko amaato. Kuliko abavubi, kuliko n'ekidyeri. Sayidi eri waliyo amazzi n'emiti emiwanvu.